Rink lait danejum, be ɓoggol majum ɓalejum, be kwali majum. Ɓeɗo hutiira be majum haskayite gam waɗu go vidiyo jemma.

Himɓe nai be do fawni bee kare irin gootetel ɗiɗi nder maɓɓe ɗo jogi mbaggu, tati nder maɓɓe worɓe gootel debbo ndaa leggal haa ɓaawo maɓɓe

Fandu nonde maga Danejum, ɗo windi windi Ɓalejum ha dou majum. Ɗo layi zani layi bulu ɗo windi 500 mg ɓe ɗo wata Lekki ha nder adina ngam ta lekki mai wonna. Lekki guda tati nonde manga Girin ha les ha gefe.

Tuls, kare kuɗe jamɗe. Rula burosha. Ɓe ɗo hutina ɓe majum, ha fonɗugo jamɗi woggugo jamɗi.

Makaranta babal janngirde, ndaa pukaraaɓe ɗo jooɗi, worɓe be rowɓe. Ndaa mallumjo maɓɓe ɗo dari, ndaa ɗereeji janngirde, ɗo takki takki haa maadi, ndaa winndo maɓɓe be jamɗe. Ndaa benciiji jey leɗɗe, ndaa defteeji haa dow benciiji.

Goɗɗo ɗo dilla ha do lawol odo ɓorni salla be riga girin oɗo wakki boro da oɗo jogi hunde ha juɗe mako ɗerkejo ɗo joɗi ha gefe mako da kwano ha gefe mako da leggal girin, da lawol.

Himɓe ɗiɗi gorko be debbo, gorko mai ɗo ɓorni gare danejum be hifnere boɗejum, debbo ɗo ɓorni kare bulu suddi gele boɗejum jogi derwol ha juɗe mako, nda jawe ha juɗe mako gorko bo ɗo wati agogo ɗo mofti moftorde siyasa.

Mbooji guda ɗiɗi , nonnde maajum daneejum, gootel bo daneejum be ɓaleejum. Ɓe ɗo dura ɗum haa saare, ɗo nyaama geene, ɓe ɗo hirsa ɗum nyaama ɗum, nda leeda haa geefe mum da mahol.

Leeso nonde maga danejum be bulu ɗo mari taya ha les mai bo tarni be jamɗe bedo hutinira be majum ha asibiti wallina nyauɗo e talla nyauɗo.

Taaso samira nonde maanga bulu be faune fulawa ha dou majum beɗo hutinira be majum haa waatugo nyamdu be hako ɓeɗo silira haa sudu be majum.

Dal dal, ɗo fauni be fulawa be girass kapet, nda leɗɗeji ɗo aawi, geefe maajun mahol, nda gidan sama ha yeeso majum.

Saare gidan sama, ɗo hippi be kwano. Windo ɗiɗi ɗo titi yaasi, dammugal saare mai ɓaleejum, ɗo tarni be mahol, be fulawa. Leggal polwaya haa kombi saare mai be ɓoggi.

Yeri nonde maaga silva be goldin, ɗo jooɗi a dow kuwali. Ɓe ɗo wata haa noppi rowɓe, fawna be maajum ,ɗo jooɗi haa leddi.

Korwal nonde manga dak gulu be piloji nai ha do majum joda bedo walira do majum beo fauna sudu be majum dabo der 3i beo wada koronje mai kes fere.

Palilekki danejun mauru be pamaru, be do wata lakki hader adina dum gam ta wonna ta kukon nasta der majum.

Nyamdu marori haa dow pilat danejum, be taliya, be kabej, be kusel. Juɗe debbo be halagare, nda fanta, kok, be ndiyam, be siprite haa dow tebul.

Tingere ɗuɗɗum, ɗo jodi haa nder taaso silva. Ɓe ɗo rema ɗum ha ngesa, ɓe ɗo itta ɗum he'a ɗum, defira haako. Ɓe ɗo he'a ɗum, defira kusel haala itta kisiri.

Debbo odo vawi mingel ha bawo mako be guɗɗel. Oɗo borni kare bulu. Oɗo padi silipas bodeejum. Oɗo dilla ha ɗow kol ta. Nɗa lambatu ha gefe mai.

Inji! Nda tanki manga ɓalere. Nda jamɗe ji boɗeeje, feere danejuum. Ɓe ɗo naftira be maajum haa kampani je kuɗeeji.

Tutawol kolo mai blu, be boɗejum, be grin, ɓe fauni be yelo ha gefe, alama nuna wol leddi.

Gumbal urɗi boɗeejum. Balejum, bulu be goldin. Be ɗo susa ha bandu ngam uuruki be beɗɗugo faune.

Ummatore ɓe ɗo mofti moftorɗe larugo ɓol ,woɓɓe nder maɓɓe ɗo ɓorni jesi woɓɓe maɓɓe ɗo ɓorni kare sare ,ɗa jamɗi ɗo ati nonawol mai ɗanejum woɓɓe do va’i ɗo.

Phonychus, hoore leeso, droowa, wordrof, ɓe ɗo silira suudu, ɓe ɗo waala dow maajum.

Goiva ɓibbe leɗɗe, ɓe ɗo sorra ɗum ha kontaina blu be daneejum. Ɓe ɗon nyma ɗum, ɓe ɗo sarrifa ɗum waɗa jus be majum. Ɓe ɗo sorra ɗum ha supa maket.

Sare wonɗe ɗo penti kolo ɗidi da windo ɗidi ha yasi da get da lambatu ha yeso sare mai da ɓoggi yite da gefe sare mai pentaka da ɓiingel ɗo dari ha yonɗe sare mai.

Saare gidan sama ɗo hippi be kuwano, winndooji ɓaleejum ,gilas ɗo tarni be njamɗe baggala, ɗo tarni haa dow maajum be elektirik bakwaya, ndaa fulaawaaji.

Bayo lumirav Atiimita, kwali lekki ɓe do hutinira ɓe tuffa baatal ɓe yaara lekki heɓa daama be waɗa lekki chufii maleeriya be nyau nyauujii.

Fiws kare kuɗe yite ɓeɗo hutinira be majum ha haɓɓuki noot, mota, mashin, hutinira be mai ha gerugo yite lantarki.

Julurde ɓe ɗo jula nder, ɓe ɗo njanga qur’ani ha nder, ɓe ɗo waɗa tafsiru ha nder, nda himɓeji ɗo dari ɗo jula, nda pilaji julurde, nda windo, nda AC.

Zaane yeso debbo o do wadi jude ha yeso mako, nda gite nda kine nda hunduko be do haɓɓi boggol ha yeso mako.

Babal nyamugo nyamdu, tebur fulawa be hunɗe wostugo hunduko, nda koromjeji, nda windo mai be labule danejum, ɓeɗo nyama nyamdu hatoton.

Koofi gilas ɗo waati jarete ɗam haader maajum ɗo jooɗii haado pilat ɓe ɗo yarira ndiyam, be jus, be ko laatinon.

Zaane nunawol mai ɗuɗɗum, ɗon ɓalejum, ɗon blu ɗon ɗon yelo, ɗon black, zani ha ɓanɗu mahol.

Gilangeeru danejum, ɗo wali hadow leggal Gilangeeru ɗo waɗa gendam mun ha nder ndiyam banta liɗɗi nda leɗɗe ha gefe mai.

Bingel debbo gasa mako do rufiti herbawo jutudum balejum o do wadi yari ha noppi mako, o do ɓorni riga danejum be jeans da flawa green ha kombi mako.

Plastic ceya. do joda do maju, colomai danejum.D hutina be maju ha sare, lumo.

Fandu lekki maɓɓode mai danejum nda lekki guda ɗiɗi sanpole ha les mai, nda fulawa ha gefe ɓeɗo yara lekki mai gam ɓedda jamu.

Baranɗa ɗo penti danejum. Nɗa piila ɗo ɗari danejum. Nɗa dammuɗe be winɗo gilas. Nɗa bagala ha dammuɗe be winɗo. Nɗa tails.

"Saare"gidansama ɗo tarni be mahol ɗo fauni be tailse leɗɗe fulaawa ɗo tari saare mai nda leggal setlait.

Juɗe ɓingel debbo, ɗo fauni ɓe lalle ɓale jum, oɗo wati jawe nano be nyamo, ɓedo faunira ɓe majum.

Liɗɗi ɓe ɗo nanga ɗum ha mayo, ɓe lota ɗum ɓe defa ɗum ngam ɓe nyama, fayande ɓalejum ɓeɗo defira ha nder majum.

Atampaji nonɗe maga fere-fere. Ɗo jerotiri haɗow tebul. Beɗo nyota ɗum borna ɗum. Ɗa yite ɗo haski ɗa fanka.

Juɗe debbo ɗo jogi kum bulu nda kapet ɓalejum be milik kolo. Ɓedo hutina be kum ɓe safita gasa hore.

Tutawol ɗo sappa alama leddi ɗo mari nonde tati ha ɓandu majum danejum, green be boɗejum, ɓe ɗo nyota ɗum be leppowol.

Shago ɓeɗo sora urdi fer-fere, fere nda boɗejum, nda danejum, nafu majum ɓe wata ɓandu ngam uruki taha.

Riga fulɓe, bingel debbo ɗo ɓorni ɗum. O ɗo waɗi hijab ɓaleejum. O ɗo vaawi boro laral. Riga mai be fauneji girin, boɗeejum, bulu ha dou maajum.

Palel halves kolo boɗejum nda ɗo sili nder maki ɗo hosi biriji nyamugo.

Ɓaano, ɓandu mai leggal, les mai njamdi. Ɓe ɗo naftira be maajum ha duggugo ngesa, remtugo ngesa.

Ummatore woɓɓe maɓɓe ɗo ɓorni danere woɓɓe maɓɓe ɗo ɓorni bula ɓeɗo jogi tutawal girin ɗo windi inde Allah nda gidan sama ha gefe nda ɓoggi hite nda hite lantarki haska ta wuro.

Ɗerewol lekki ndamba, ɓeɗo hutinira be majum moɗaki ngam yandutuggo ndamba dojjata, dislata, be je darata ha bernde. Ɓe sora ɗum ha kemis.

Saare, pentaaka ndaa winndoji ɗuuɗɗum daneejum nda be dammugal nda daldal haa saare mai ndaa goɗɗo dari bee kare baleejum waɗa waya

Faandu lekki, nonde manga daneejum ɓe ɗo waata lekki haa nder aadina, ta-ta wonna, ɓe ɗo yara lekki heɓa yamɗitina ɓandu.

Injii nonde fere bulu, nonde fere goldin, nonde fere silva ɓeɗo hutinira be majum ha safugo nyebbam ko ndiyam.

Hifnere nonɗe manga bulu. be tobbe yelo. dow majum danejum. Beɗe nyota ɗum be garaji. Be ɗe hifna ɗum ha hore fauna be majum.

Ɗerewol lekki, ɗo winɗi konestes vaɗa. lekki infekson ha roɓe.

Tattase nunde manga yelo, ɗo nder conteina, ɗo maɓɓi be leda danejum, ɓeɗo sora ɗum ha supamaket, ɓeɗo hutinira be mai ha defugo nyamdu.

Tutawol. Nonde maanga ɓaleejum, daneejum be boɗeejum. Ɓe ɗo nyota ɗum be leppol, ɗo sappa alaama leddi.

Sarka yeri jawe nonde manga silver ɓe ɗo hutina be majum ha faunuki ha rooɓe, ha ndande be noppi be juuɗe ɗo ɓili ha ɓandu goigoi.

Jawe nonde ma nga goldin e ɗo faunira be maki ha nda nde roɓe ɗo faunira be maki ha kosɗe.

Guduma: Bandu majum njamdi. 6e do hutitina be majum ha fiyugo kusa, ittugo kusa ha bandu katako, pusugo mahol...

Njareteɗam inde majum spride be fanta nonde majum yelo be girin. Ɓeɗo wata ɗum ha firish ɓeɗo yara ɗum.

Mba’eri ɓe ɗo rema ɗum haa laɗɗe, nunawol leggal mai girin, nda boɗeejum be daneejum, nafuu maajum ɓe ɗo nyamna pucci ɓe ɗo defa nyiri be maajum.

Alluwa nonde manga danejum ɗo vindi be windi bulu. Nafu maki ɗo sappa Shopin Yakubu Plaza. Nda rowɓe ha gefe mun, nda jamɗeji.

Hore leso danere, be popol, be faune goldin, ɗo hutiira be majum fauna sudu wala hadow je amariya be je jamu sare,

Ummatore ɗo mofti, moftorde siyasa, woɗɓe maɓɓe ɗo hifni kifneje boɗejum, woɗɓe maɓɓe ɗo ɓorni gareji danejum, ɓeɗo ndessare nda leɗɗeji fulawa.